Migwagwa iyi miviri, umwe inoenda , umwe uchidzoja. Aba baba varipamudhudhu vanoratidza kuti vanoshanda kukambani inotengeswa fishi. Saka vange vachienda kunosiira vanhu vanenge vatenga fishi kunzvimbo dzakasiyana. Idzi motokari dzirikukwidza nerodhi dzichienda kwadzirikuenda.